Paɣisari bili n.kɔhiri daanpaa dagu shɛli o ni zi maa n brasilhi shuu polishi nima ka gbubi liɣiri liiga shɛli o ni yiɛ maa ka di ŋmani zipili shɛli o ni pili maa di zaa yɛla kala yinsi.

Zamaatu ni ka zabili niŋ ka sheba gbibi kuɣusi nibi febi taba ka so ŋmaligi ni o guugi ban ʒi ŋɔ sheba nyɛla kamara nima ka sheba gbibi filaaki filaaki ŋɔ ka di nyɛ zaɣa sabinli zaɣa ʒee ni yelo.

Zama n tumdi tuma ka liiga sheŋa bini ye ŋɔ nyɛla tuma tumbu liiga ka di kala nima lee nyɛ konkoba ka ɛsikaveta loori karili n za bini be sheli ŋɔ ban tumdi tuma ŋɔ sheba yela liiga buluu ka sheba ye liiga piɛlli.

Zama n yina chani brigi zuɣʋ brigi ŋɔ nyɛla binshɛshali din gbibili ka di nyɛ ninsali nuu ka ben bɛ. brigi ŋɔ zuɣu shabe yɛ liiga bluu shabe yɛ liiga pɛla.

Loori nima m be palli zuɣu n niŋdi resiisi loori nima ŋɔ sheli nyɛla a loori buluu ka sheli nyɛ yelo ka sheli reedi ka sheli nyɛ waati en pinki

Paɣasara ni nachimba n tumdi tuma tuma ŋɔ nyɛla bin shesheli din bɛ kom puuni n toori tankpaɣu n niŋdi di dinni mpaɣara ban paɣari ŋɔ sheba gbibi la taha ka sheba gbibi soobuli n toori tankpaɣu maa.

Salin gbiribi n gbiri boɣa ni bi paɣa salima ko shɛŋa din bɛ nimaa shɛŋa nyɛla din ninni moha ka gbambihi biɛni ka shab gbubi shoovul nima ka shab gbubi pingaasi nima ka bihi ni ninkura zaa bɛ bi ni